Abantwana besikolo semfundo yaphansi bahlezi ezitulweni ezilombala oluhlaza ezinye zilombala olithanga bagqoke amayunifomu ukhona umbalisi phakathi kwabo ugqoke ijazi elimhlophe.

abantwana abancane bahlezi phezu kwamacansi kuhlanzekile endaweni abakiyo kukhona ababalisi omunye uhlezi omunye umile kuqakathekile ukuthi abantwana betholakale endaweni ehlanzekileyo ngaso sonke isikhathi

Abantwana abancane esikolo bajabula nxa bedlalela phandle ukuze betshaywe ngumoya njalo abantwana ukudlala bayakuthanda. Kuyenza ingqondo zabantwana zikhaliphe ngoba bayabe bedlala imidlalo etshiyeneyo.

Abantwana abancane lapho abagcinwa khona bayaphiwa ukudla . Abantwana bayakuthanda ukudla, njalo ukudla kwenza imizimba yabantwana ihlale iqinile .Bedlale belomdlabuzane ngoba besuthi.

Abantwana bahlezi ekilasini. Phezulu kwethafula kule lephuthophu eluhlaza. Kulez'insuku abantwana sebephucukile. Ithekinoloji isintshintshile sebesebenzisa amalephutophu abantwana esikolo.

Ekilasini lapho okufunda khona abafundi ungangena phakathi umduli uyakhiwe ngezitina kukhona umduli olombala omnyama lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi, uyabe ebhala esebenzisa itshoko elombala omhlophe.

ekilasini kukhona itafula lapho abafundi ababhalela khona njalo kwesinye isikhathi umbalisi uyabeka amatshoko obhala ngawo nxa efundisa abafundi phezulu kwamatafula ayabe elimbala omhlophe

Kulezinsuku sokugcwele izikolo indawo zonke akusafani lakudala ukuthi wawuthola isigaba silesikolo esinye abafundi sebezikhethela ukuya esikolo esiseduzane besiyafunda.

Abantwana besikolo abafundela phandle duze lomduli bagqoke ama yunifomu bathwele amabhuku bayabhala, bajabulile abantwana bayakuthokozela ukufundela phandle betshaywa ngumoya.

Ababalisi bemakhaya lokhe besasebenzisa amatshoko nxa befundisa abafundi bebhala umsebenzi ebhodini, amatshoko ayabe elombala olithanga amanye njalo elombala omhlophe ababalisi bemadolobheni sebephucukile kakhulu.

Ekilasini ungangena phakathi umduli uyakhwe ngezitina ezibomvu, phansi ulesigubhu esikhulu esilombala omhlophe. Isivalo silombala oluhlaza okwesibhakabhaka.

Abadala bahlala besitshela ukuthi nxa ufuna ukuba ngumuntu empilweni zimisele ezifundweni zakho kusukela ezifundweni zaphansi ePrimary uzaze uyefika ezingeni elikhulu eYunivesithi.

Andoda amathathu amileyo, ababalisi babantwana esikolo, abagqoke kuhle kakhulu, omunye ugqoke ijazi elilimbala olimhlophe. Bami endaweni ehlanzekileyo ngemuva kulomnyango ovuliveyo.

Abantwana besikolo bagcwele amagceke onke .Bagqoke ama uniform, bayazidlalela esikolo kukhona izihlahla njalo izakhiwo ziyakhwe ngophahla olubomvu phezulu. Imiduli ipendiwe.

Ilembu elikhulu, elilombala omhlophe elibhaliweyo libotshelwe emdulwini. Umduli kawuplastwanga ukhanya izitina. Umbalisi nxa efundisa abafundi bakhe uyasebenzisa amabala abhaliweyo elenjini.

ekilasini ungangena phakathi kukhona amabhetshi abafundi abahlala kiwo kanye lamatafula lapho abafundi ababhalela khona emdulini kunamathiselwe igwalibamduli elilombala olithanga elidwetshiweyo

Abantwana besikolo bayafunda bahlezi bathwele izingwalo bazivulile ukhona omileyo ovule ibhuku uyabala umbalisi ukhona laye umile ugqoke okumhlophe phezulu ukhangele umntwana.

Ababalisi namuhla kade bengekho esikolo abanengi bebebizwe kwesinye isikolo kulomhlangano wababalisi abantwana batshone bezidlalela emagcekeni esikolo bethokozile kakhulu.

Owesilisa uhlezi iugqoke iyembe elemkhono emide. lndlu okiyo iyakhwe ngezitina ezibomvu. Kukhona amakhabothi alombala omhlophe. Phezulu kugcwele intambontambo eziluhlaza.

Utshani obuncani obuphakathi kwesikolo kulamaluba ahlanyeliweyo izihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza amakilasi alomnyango eminengi amafasiteli alokuluhlaza.

Isikolo sesitshayisile, abantwana sebehamba ezindlini. Bagqoke amayunifomu basemgwaqweni. Eceleni kukhona utshani obuluhlaza lezihlahla ezikhulu. Izulu linile phansi kulamanzi, amatshe amakhulu.

Abantwana besikolo abasemgwaqweni besiya esikolo begqoke amayunifomu kuqakathekile ukuthi nxa bechapha umgwaqo benanzelela izimota ezihamba emgwaqweni eceleni komgwaqo kukhona utshani obuluhlaza bathwele izikhwama zabo zamabhuku.

Abantwana besikolo abagqoke amayembe alithanga. Kukhona izihlahla phakathi lapha esikolo, umduli ogombolozele isikolo kulezihlahla eceleni, phansi kuhlanzekile akulangcekeza.

Kuqakathekile ukuthi abadala behambise abantwana, khona bezathola imfundo. Bebe lekusasa eliqhakazileyo. Zinengi izindlu lapho abafundi abafundela khona esikolo, njalo kuyabe kukhona lababalisi, abanengi. Abafundisa abafundi.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo ezilombala omhlophe kanye lasemakhanda abafundela ukupheka ukudla .Itafula eligcwele imganu elombala omhlophe elokudla okubukeka kuhle kakhulu.

Abantwana besikolo abagqoke okumhlophe phezulu abathathu omunye owesilisa ugqoke okulamabalabala alithanga basendlini ependiweyo umduli, kukhona lamafasitela.

Abantwana besikolo abafundela ukuyenza imisebenzi yezandla, abanye bangafundela ukubaza, kukhona amathulusi abayabe bewasebenzisa bayagqoka njalo impahla ezifananayo bonke.

abantwana besikolo abagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka ababili abamileyo bayenza imisebenzi yezandla kuletafula egcwele insimbi ezinengi phezulu abazisebenzisayo

Abafundi bahlezi amankazana kanye labafana bagqoke izikipa ezifananayo ezilombala olithanga. Bagqokile njalo izifonyo abanye bagqoke izifonyo ezilombala omnyama. Kulamalaptop abawasebenzisayo.

abantwana besikolo abafundela ukuthunga bahlezi ezitulweni phezulu kwamatafula kugcwele imitshina eminengi abasebenza ngayo nxa bethunga bagqoke izifonyo emakhaleni

Ekilasini lapho okufundela khona abantwana besikolo . Kulamathafula ababhalela kiwo ,kulezithulo zokuhlala ,phansi Kuhlala kuhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Umduli uphendiwe ngephenda emhlophe.

Kulezi insuku abafundi ezikolo sebefundiswa lemisebenzi yezandla etshiyeneyo abafundi bayazikhethela imisebenzi leyi igoqela kungaba yikubaza kungaba yikuyakha kungaba yikupheka bayazikhethela abafundi

Abantwana besikolo abahleziyo ezitulweni. Bagqoke impahla eziluhlaza okwesibhakabhaka bonke. Kukhona umbalisi ogqoke iyembe emhlophe. Abantwana bafundela umsebenzi wezandla. Balungisa izicathulo.

Abantwana besikolo abagqoke impahla ezifananayo, amankazana kanye labafana bamile bathatha impikitsha phambi kwesakhiwo esipendwe ngependa emhlophe esilamafasiteli amanengi atshiyeneyo.

Owesilisa ogqoke isifonyo emakhaleni leyembe elemikhono emide. Umi endlini egcwele imitshina eminengi, eminye ilezinsimbi, eminye ilombala omnyama. Umduli wendlu akuyo upendiwe.

Abantwana besikolo amankazana labafana bamile bagqoke izikipa ezifananayo lamabhulugwe bami phambi kwesakhiwo esipendiweyo ngependa emhlophe esilamafasitela amanengi.

Abantwana besikolo abahleziyo, abagqoke impahla ezilombala oluhlaza, ezibhaliweyo ngamabala amhlophe ngemuva. Kukhona njalo ababalisi babo phakathi abagqoke kuhle kakhulu. Abanye bagqoke izifonyo emakhaleni. Indlu abakiyo ipendiwe umduli.

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu , amayembe alombala omhlophe phezulu, bayazidlalela. Kukhona itafula enkulu elombala onsundu phezulu, abanye baqamele.

Phakathi emakilasini abafundi beSekhondari imiduli ipendiwe ngependa elombala omhlophe kukhona ibhodi lapho umbalisi obhalela khona elombala omhlophe kanye letafula eyesigodo enkulu.

Abantwana besikolo ngesikhathi sokuzithokozisa abanengi bandise ukuzihlabelela bezigidela bejabulile amankazana Kanye labafana begqoke okumhlophe phezulu okumnyama phansi.

Abantwana besikolo abahleziyo abagqoke ama yunifomu kukhona njalo abanye abamileyo lapho abami khona kulezihlahla ezinkulu kukhona izakhiwo ngemuva.

Abantwana besikolo abahlezi endaweni elotshani obuluhlaza bagqoke ama uniform amayembe alombala omhlophe phezulu kulamakilasi amanengi phambi kwabo aleminyango etshiyeneyo.

Amaqembu amabili amileyo alindele ukudlala ibhola. Iqembu labafana nxa bengakadlali kukhona imithetho abaqala beyitshelwe okumele bayilandele ngesikhathi bedlala.

Isikolo esiyakhwe kuhle kakhulu. Kugcwele amakilasi amanengi, abanye abafundi bafundela phezulu, umduli upendiwe. Kulamafasiteli amanengi angenisa umoya, phansi kulotshani obuluhlaza.

Umbalisi umile ekilasini ufundisa abafundi. Ubhalile ebhodini elombala omnyama ngetshoko, uyakhombela. Abafundi bahlezi, kulamatafula, phezulu kwamatafula kulengwalo zabafundi.

abantwana besikolo bamile phandle bagqoke amayembe amahlophe abanye bagqoke amajesi phezulu kweyembe kukhona abantu bemzini ababuye ukuzefundisa abantwana indlela okumele eziphathe ngayo bjengabantwana besikolo abasakhulayo

Umduli ogombombolozele isikolo ubhaliwe ngamabala amnyama ibizo lesikolo , isango lipendiwe ngependa elombala eluhlaza okwesibhakabhaka, duzane lomduli kulotshani obuncane obuluhlaza

Indawo ezinengi kungaba sesikolo zandise ukuba lebhakani esangweni okuyabe kubhalwe ibizo lesikolo. ngamabala amhlophe. Phakathi esikolo kugcwele izihlahla eziluhlaza lezakhiwo.

Abantwana besikolo bamile abanengi bagqoke ama uniform egcekeni lesikolo ngemuva kwabo kulezihlahla ezinkulu eziluhlaza lama gumbi okufundela alama fasitela

Abantwana besikolo abagqoke amayunifomu amayembe amhlophe phezulu ngaphansi amabhulugwe kumbe iziketi ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka phambili kukhona abaphathisikolo kanye lababalisi abahleziyo.

Umphathi isikolo ungabona sebiza abantwana besikolo ehlala labo phansi bayabesebesenza ukuganga ngakho uyabe sebakhuza. Kuqakathekile ukuthi abantwana bakhuzwe kusasemasinyane.

izikolo eziningi ezisemaphandleni azikaphucuki lokhe ababalisi besasebenzisa umduli omnyama besebenzisa lama tshoko alombala omhlophe nxa bebhala umsebenzi wabafundi izikolo ezinengi ezisemadolobheni sezisebenzisa ama projector

Esikolo kukhona indlu lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi zokubala ziyabe zifakwe ekhabothi elamashelufu amanengi umduli upendiwe ngependa elithanga.

Esikolo kukhona lapho okuhlala khona ingwalo zabafundi ezokubala kanye lezokubhala ezinengi . Kuyabe kukhona amabhentshi kanye lamatafula.

Izikolo ezinengi esangweni zandise ukuba lebhakani elibhaliweyo ibizo lesikolo. Ibhakani liyabe lilombala omhlophe libhaliwe ngamabala aluhlaza okwesibhakabhaka kanye lenombolo zocingo lwesikolo uyazithola.

Izikolo ezinengi ezemakhaya azikaphucuki. Ababalisi abanengi bayala ukuyafundisa emaphandleni. Ngoba ababalisi lokhe besasebenzisa imduli emnyama nxa bebhala imisebenzi yabafundi bebhala ngetshoko elombala emhlophe.

Ekilasini ungangena phakathi umduli upendiwe ngependa emhophe laphezulu kumhlophe kukhona ibhodi lapho umbalisi obhalela khona umsebenzi wabafundi elombala omhlophe amatafula

Abantu abadala kuqakathekile ukuthi behambise abantwana ezikolo njalo bebagqugquzele ngoba umntwana engafunda uba lekusasa eliqhakazekileyo ngeke ahluphe umzali, zinengi izikolo abantwana kumele behambe esikolo.

Esikolo se secondary ungangena phakathi kulotshani obuluhlaza benza isikolo sibukeke sisihle kakhulu. Lamaluba acecisileyo lezihlahla ezinkulu. Izakhiwo zakhona zakhiwe kuhle kakhulu.

Abantwana besikolo abahlezi phansi abanye baphezulu bamile eceleni kukhona utshani obuluhlaza lamaluba acecisileyo owesifazana omileyo uthwele imike ugqoke inhulungwe elilombala omnyama

Esikolo semfundo yaphezulu kulesakhiwo esiyakhwe sisiya phezulu eside esipendiweyo umduli waso njalo phakathi kulezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza tshoko.

Esikolo semfundo yaphezulu umuntu lomuntu ufika azikhethele umsebenzi ofuna ukuyenza. Abanye bafundela ukuba ngodokotela isikhathi esinengi bayabe begqokile amajazi amhlophe.

Abantwana besikolo yemfundo yaphezulu, kule langa lapho abasonta khona. Bayabe begqoke izigqoko ezinde ezilombala amhlophe. Kukhona lamabhetshi lapho abahlala khona.

Abafundi bemfundo yaphezulu esikolo eUniversity bahlezi endlini lapho abafundela khona bonke bagqoke amajazi amhlophe. Indlu abahlezi kiyo ipendiwe ngependa elombala omhlophe.

Izikolo ezinengi zemfundo yaphezulu ziyakhwe ngobunono obukhulu njalo zilophahla olumnyama phezulu, kulamafasitheli, phansi ecele kulotshani obuluhlaza obuqunywe kuhle lamaluba ahlanyeliweyo acecisile.

Abantwana besikolo abahleziyo ezitulweni abesilisa kanye labesifazana, basendlini ependiweyo umduli elamafisteli atshiyeneyo angenisa umoya, phansi kuhlanzekile kuyacazimula bagqoke kuhle bonke

Indlela abafundi abahlala ngayo emfundweni yaphezulu eyunivesithi iyatshiyana lendlela abafundi baphansi emaphilamali abahlala ngayo. Kuyabesekucaca ukuthi lapha sekusezingeni elikhulu elabantu asebeqeqetshe kabanzi.

Esikolo semfundo yaphezulu ungangena phakathi kukhona indawo okulotshani obuncane obuluhlaza obuqunywe kuhle buyathelelwa eceleni kulezihlahla ezinkulu ezilamahlamvu aluhlaza kuhlanzekile phakathi.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi ungangena Phakathi kulotshani obuluhlaza duzane kwebhilidi elipendiweyo libhaliwe ibhilidi ngamabala amnyama kukhona lamafasiteli

Abafundi bemfundo yaphezulu eYunivesithi bahlezi amankazana kanye labafana kukhona amakhompiyutha phambi kwabo abawasebenzisayo nxa befunda kusemfundweni yaphezulu kusetshenziswa amalaptop lamacomputer nxa kufundwa.

isikolo semfundo yaphezulu sesize sathenga ibhasi enkulu elombala omhlophe ethwala abantwana besikolo kumbe ithwale ababalisi nxa besiya emhlanganweni kwezinye izikolo phakathi kulezihlahla ezinengi eziluhlaza lotshani

Esikolo semfundo yaphezulu kulebhakani elikhulu elibhaliweyo ngamabala amhlophe. Esikolo kufundela abantu abafuna ukuba ngodokotela njalo abanye bafuna ukuba ngababalisi kumbe omongikazi.

Esikolo semfundo yaphezulu kulesikhathi lapho abafundi abazithokozisa khona. Bayabe betshaya isikhiliyo,, abanye bayabe begida begqoke imphahla ezimhlophe phezulu lokumnyama ngaphansi, bezijabulelela abafundi.

Abantu abanengi asebefunde kakhulu beze beyefika ezingeni laphezulu euniversity. Umuntu lomuntu esesiya fundela umsebenzi ofisa ukuwenza empilweni yakhe . Kuyajabulisa ukubona abantwana besenza kuhle ezifundweni .

Abafundi bemfundo yaphezulu abanye abahlala esikolo kukhona izindlu abazibhadalelayo phakathi kuyabe kulembeda lemiqamelo itafula lezitulo lapha abahlala khona abavunyelwa ukupheka ezindlini zabo.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona itafula elikhulu elilombala onsundu phezulu kwetafuna kukhona amaphetshana alombala oluhlaza ,lomtshina omhlophe kanye lomakhala ekhukwini le lephuthophu.

Esikolo semfundo yaphezulu kufunda abadala asebekhulile njalo ukuhlala kuhlanzekile ezindlini lapho abafundela khona, kukhona amafasitele angenisa umoya izihlahla eziluhlaza ezenza isikolo sibe sihle.

Owesifazana osesikolo semfundo yaphezulu, eUniversity, eceleni kwakhe kukhona insimbinsimbi lotshani obuluhlaza tshoko, lamaluba ahlanyeliweyo.

Abantwana besikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, kukhona isikhathi lapho abahamba khona beye etshetshi besiyakhuleka. Kuqakathekile ukubonga umlimu balutshwana abantwana abafika ezingeni leli lemfundo yaphezulu.

Abantwana besikolo bemfundo yaphezulu, abesilisa kanye labesifazana. Bahlezi ezitulweni ezibomvu. Bayafundiswa. Kukhona phambi kwabo abamileyo, ababalisi.

Esikolo semfundo yaphezulu sithola yonke imihlobo kungaba ngabantu abamnyama kungaba ngamakhiwa bonke siyabathola nxa abafundi befunda bayasebenzisa ama lephuthophu.

Esikolo semfundo yaphezulu kulezakhiwo eziyakhwe kuhle, imduli ipendiwe ngependa emhlophe, amafasiteli kulensimbi ezilombala omhlophe , amaluba amahle acecisileyo aluhlaza.

Esikolo semfundo yaphezulu kukhona indawo phakathi okuyenzelwa khona imicimbi nxa kudlalwa ibhola, kukhona izihlahla ezinkulu phakathi kukhona njalo okulabadlala ibhola phakathi okulensimbi ezipendwe ngependa elithanga.

Esikolo semfundo yaphezulu eyunivesithi, kukhona isakhiwo esiyakhwe sisiyaphezulu, kukhona njalo izihlahla phakathi. Abantwana abanengi abafunda eyunivesithi kukhona izindlu abahlala kizo.

Izitulo ezinengi zabafundi bemfundo yaphezulu lapho abahlala khona nxa befundiswa. Indlu ipendiwe phakathi ngependa emhlophe. Kulensimbi phezulu kukhona lamafasitela.

Abafundi bemfundo yaphezulu bahlezi esikolo. Emathafuleni kukhona amakhophiyutha abafunda bebasebenzisa. Umbalisi engabusa imbuzo nxa kuyabe kukhona umfundi ofuna ukuphendula, uyaphakamisa isandla emoyeni.

Esikolo semfundo yaphezulu, amankazana kanye labafana bahlezi. Phambili kukhona itafula enkulu elombala onsundu .Kulamakhompiyutha abawasebenzisayo. Kukhona losiba lokubhala.

Izindlu zabafundi lapho abahlala khona silomnyango olombala onsundu, zibhaliwe ngamabala aluhlaza umduli eceleni uphendiwe ngephenda elithanga kwezinye indawo.

Abantwana besikolo abesifazana kanye labesilisa labantu abadala bahlezi esikolo bayafunda bathwele usiba ezandleni ababhala ngalo bakhululekile abanye baphakamisa izandla.

Abantwana besikolo baphakathi kwendlu. Umduli upendiwe phezulu, kulensimbi ezibomvu. Bamile bayalandelana. Bami endaweni ehlanzekileyo ecazimulayo phansi.